breastfeeding na everybody business breastfeeding, breastfeeding nor be only di mama work di family and community get big role to play to support the mama and make sure sey di pikin enjoy di benefits of breast milk. breastfeeding na di important, breastfeeding dey important because breastmilk dey give pikin all di nutrients wey e need to grow strong and dey health. e dey protect pikin from sickness, like diarrhea and infections e dey help di bond between di mama and di pikin, e good for di mama body too, as e dey reduce di risk of some sickness like breast cancer. wetin family fit do to support be sey, family need encourage di mama tell her sey she dey do well, mek she nor give up. help her rest well so she go get strength to breastfeed. papa, younger ones and other family members fit help with cooking, cleaning or to take care of other children. make nobody force di mama to stop breastfeeding early oh, allow her make she continue as long as di pikin need am, di thing wey community fit do to support na; to provides comfortable place for breastfeeding mamas for public areas, church, market and offices. make e teach di importance of breastfeeding during community meetings or health campaigns, make e stop discrimination or shaming of women dem wey dey breastfeed for public. breastfeeding na team work oh, if family and community join hand breastfeeding go sweet. di mama and di pikin go grow healthy. make we support our breastfeeding mamas because di health of di pikin na di future of di community oh, slogan be sey na breastmilk na di best milk and we support di mama.

Fever na wen body temperature rise pass normal Like wen e pass thirty seven degree celsius, e dey show sey di body dey fight infection or something no dey balance for di body. Fever no be sickness on e own E be sign sey something dey happen for di body. Wetin fit cause fever na bacteria or virus like malaria, typhoid or flue fit cause fever. Sometimes after person take vaccine e fit get small fever. Too much sun or lack of water fit make body temperature rise Conditions like alergies fit also cause fever. Common signs wey dey show sey na fever full your body, your body go dey hot wen you touch yourself wen you dey sweat, wen you get body pain, weakness and wen head dey pain you You no go even fit chop. Wetin you fit do be sey make sure sey you drink plenty water Sleep and rest too go help di body recover Paracetemol or Ibruprofen help reduce fever, but no take am if you no dey sure. Try ask doctor If di fever dey high or last pass two days, visit hospital for malaria or typhoid test You go need see doctor, if fever pass forty degree If you body dey shake anyhow and you no fit control am or if rashes dey your body if di person dey vomit, or e dey weak too much fever dey try tell you sey body need help,. Treat am quick quick and always dey take care of yourself or di person wey get am

Flood fit happen anytime and e dey very dangerous, wetin you do wen flood come fit safe your life and di life of di pipu wey dey near you. Remember sey flood water fit dey deep fast and plenty danger fit full am, if you see flood turn around no drown oh flood dey very dangerous becos small flood water fit carry pesin, car or even house, di water fit cover pot hole, sharp objects or gutter. Flood water fit carry tins like chemical or even disease, wetin to do before flood be sey make you dey watch or lis ten to news about weather or flood warning for di area oh, if you dey no area rush comot go anoda place before flood start, carry tins wey dey important like touch light, first aid box, clean water, food and clothes. Wetin you go need do during flood be sey even if di water look shallow e fit dey dangerous oh, no waka or jump inside flood, di road fit break if you dey outside move go ground wey dey higher, if you dey inside house climb place like upstairs or roof, if flood trap you shout for help or call emergency service oh after flood no drink di water wey flood touch oh e fit get germs use disinfectant clean your house and surroundings, throway tins wey flood don spoil or food wey don spoil remember sey flood fit kill, if you no take am serious, anytime you see flood water no take risks turn around oh no drown just run.

Food wey go help boost breast milk if breast feeding mama dem wan boost dia breast milk supply di kind food wey dem go chop dey very important. we get ten strong fruit wey go help breast feeding mama, we get oat and oda whole grains wey get feber and better milk nutrient wey fit increase milk supply, cermon and sardin fish get omega three faty acid wey fit help pikin brain develop and help body produce breast milk beaf get plenty iron and protein wey go give you energy and make your milk supply better, egg dey full of protein and na di main important nutrient wey go help produce breast milk, vegetables like igwu, spinach and cale dey carry plenty vitamins and minerals wey go boost breast milk supply, di better caro ten e wey dey inside sweat potatoes dey help improve milk supply well well, beans and lectins dey give you protein and fiber wey go dey help you produce plenty breast milk, almonds, traseeds, flaseeds dey carry healthy fat wey go produce breast milk happy cut and diet di sweet fruit wey get vitamins and minerals wey dey good to boost milk, yogurt dey rich in casium and prebiotic wey dey support di body and di milk wey you dey give your pikin. make sure sey you chop balance food, drink plenty water and rest well, your pikin go enjoy better brest milk and your body go dey very very strong for your pikin.

to pursue germs and dey healthy, you gat sabi how to wash your hands well. e get steps wey you go need follow, use clean water, wether e dey warm or e dey cold, tek wet your hand, pour am for your hand o, put soap for your hand, tek rub am well well, mek sure sey, e touch the inside of your hands, the back of ypur hand, and even inbetween of your fingers. rub your hand well, for like twenty seconds, e fit even dey sing happy birthday two times to tek measure the time wey you dey use wash the hand. use running water rinse the soap and dirty comot from your hand o, use towel wey clean or hand dryer tek dry your hand finish. you gat wash your hand, before you chop or cook food. after you use toilet finish, after you sneeze, cough or blow your nose, after you touch animals, or any dirty tings, before and after you tek care of person wey sick. if water and soap no dey, use hand sanitizer wey get alcohol. to dey wash hand dey important because, na the best way, we fit prevent sickness, germs dey everywhere o, but if you wash hand well, you go stop dem from to enter your body, to cause wahala. proper hand washing fit stop cold, flu, amnd other disease mek e no catch you. wen you watch your hand, e dey help protect pipo wey dey near you, especially small pikin dem and elderly pipo wey weak well well. teach your pikin from small how to wash hand well o, keep soap and clean water from, for, for place wey pipo fit see am, fit use wash deir hand. hand hygiene no cost too much o, but e fit save you from plenty wahala. so, wash your hands well, mek you stay safe.

Wetin be nutrition and why e mata Nutrition na di correct way, wey we suppose take chop wey go mek body strong dey sharp and dey healthy Nutrition na di food and drink wey we take enter bodi so e go fit give us energy, repair bodi and make sure say our bodi organs dey work well If person no Sabi chop well, e fit lead to serious health wahala o For better nutrition you go sabi you go need sabi di five classes of food wey bodi need to work well di first one na carbohydrates Carbohydrates na fuel for body energy If you chop yam rice, cassava, bread, or plantain, dem dey give bodi power to move, work and think well di next one na protein Protein dey repair bodi and build muscle Food wey get protein na beans, fish, egg, chicken and milk If pesin wound, na protein dey help heal di wound fast Fats and oils dey give bodi energy too, but you no suppose chop am too much Good fats dey for things like groundnut, avocado, and fish Bad fats plenti for processed foods wey get too much oil and e fit block blood flow for bodi if you chop am too much fatamens and mineral na wetin help the body organs work well Vatamen A dey help the eyes see well Vatamen C dey fight infection Iron dey build blood, you fit see vatamens for fruits Iike orange, mango, carrots and leafy vegetables Water no be food, but e dey very important for nutritions Water dey help bodi stay hydrated, help pesin digest keep bodi cool and flush dirty comot from bodi Person suppose drink plenty clean water every day to dey healthy di koko for good nutrition na balanced diet Balanced diet mean say mek all di food classes dey for your plate if pesin just chop rice everyday, without fish or vegetable, e no balance E good mek you mix di food so dat body go get all di nutrients wey you need E matter sey if pesin no chop well, di bodi fit suffer Pikin fit get kwashiorkor, adult fit weak, loose energy, sickness go dey Plenty women sef, pregnant women wey wey no chop well fit get um affect di pikin for belle Di way forward be say chop balanced diet drink plenti food drink plenti water, reduce sugar, salt and oil, eat fruit and vegetables Avoid over chop junk food o If you chop well, body go strong, mind go sharp and sickness go reduce E go mek life better for everybo

To live better life, di kind food wey dey chop dey very important. Nutrition na how di body dey take nutrient wey dey for di food we chop, so we fit get energy go well and make our body fghtt sickness. If person wan dey healthy E go make sure sey di food wey you dey chop get all di nutrient wey all di body need di main nutrient wey our body need na carbohydrate wey be fuel for di body E dey give us energy to do work. Food like rice, yam, gari get plenty carbohydrate Protein na wetin di body need oh to repair and build our muscle even tissues for body. Beans, egg meat, fish get plenty protein for fat and oil no be all fat dey bad. Di good fat wey dey for groundnut oil, avocado and fish dey help body store energy Vitamins and minerals dey protect di body from sickness. Fruits like orange, mango, banana vegetables like ugu, bitterleaf get plenty of am Water na life oh. Di body need water to help blood flow well, digest food and flush dirty comot from body and things to live healthy na di food wey you chop suppose get small from different nutrient, not just chop one kind of food every time oh try drink at least eight cups of water every day, reduce sugar and salt because too much sugar fit cause diabetes and too much salt fit spoil di kidney or high bp. Food wey dem package like indomie and soft drink no too good if you chop steady. Di body need nutrient to stay strong Try waka or do small exercise everyday. Remember sey if we dey careful with wetin we dey chop and how we dey live our life we go dey strong, we no go dey sick anyhow and we go dey enjoy life well well

Wen mama dey carry belle dey carry food and water wey she dey take dey very important, e dey help her body strong and di pikin wey she dey carry for belle go grow well, na why pregnant mama dem need sabi wetin to chop and to drink oh, wetin dey need chop be beans, egg, meat, chicken or meat dey contain protein and dey go help di pikin body and brain make e grow well. Yam, rice, garri or bread contain carbohydrates which go give di mama energy. Fruit and vegetable like mango, orange, Pawpaw, igwu or carrot dey get vitamins to protect di mama and di pikin from sickness. Food wey contain caesium like milk, yogurt or cheese go help di pikin teeth strong well. Healthy fat like small palm oil, ground nut or avocado dey good for di pikin brain. Pregnant mama need drink plenty water like twelve glasses everyday, e go help blood flow well oh, e go stop heat and e go make di body cool, make dem no chop raw meat, raw fish or egg oh, make dem avoid alcohol and smoke becos e fit harm di pikin. Make dem take medicine wey doctor give like follic acide wey dey protect di pikin from wahala like spinal cord disease, iron tablets wey dey stop blood shortage from di mama body, if mama no fit chop big food at once, she fit chop small small many times oh, make dem waka small small light exercise go help but make dem no stress dia body oh, becos wetin you chop and drink dey affect di pikin. Make dem care well for dia body oh, so di pikin go grow fine and e go dey healthy and notin go kon do di pikin, di pikin go dey dey coole coole and everytin for di body go dey very strong.

How to collect blood form pesin hand very safe and clean, dis process na wetin oyibo dey call phlebotomy and wen you wan do am make sure sey you follow all di safety rules to protect yourself and di patient. Materials wey you go need na handglove so your hand go dey clean, needle and syringe, turning chain to tie di pesin hand, alcohol swab to use clean di skin, blood collection tube, cotton wool and plaster. Di stage wey you go follow wey you go take na, wash your hand well with soap and water, wear hand glove, tie turning chain round di pesin upper arm, tell di pesin to make fist so di vain go show well well, clean di area wey you wan shook with alcohol swab, shook di needle small small inside di vain and make sure sey di blood enter di tube or syringe, wen you finish remove di turning chain first den come remove di needle, use cotton wool press di area small den put plaster, label di blood tude for [2] before you comot am oh. Do safety tips be sey no use dirty needle oh na new one you go use, throway di needle for sharp container immediately wen you finish if di pesin dey fear calm am down before you start oh, report any accident like needle prick quick quick, practice am well make sure sey you follow guide lines and you go collect blood like pro.

Polio na sickness wey fit make pikin leg and hand no fit work again and e no get cure but di goodnews be sey vaccine dey wey fit protect your pikin from dis sickness Since nineteen eighty-eight polio cases don reduce by ninety nine percent and because of di vaccine more than ten million people don dey safe from paralysis But di work never finish oh, we still need to join hand to end polio completely Immunization still dey important because polio fit spread fast if pikin no take vaccine di vaccine dey safe, free and e dey protect di pikin life. If we no finish di fight, di sickness fit come back Wetin you go do be sey carry all di pikin wey dey zero to five years go collect polio vaccine for di nearest health centre Work from health workers wey dey reach your house and community, no miss any immunization one because every dose dey very important, di number of polio cases don reduce well well well. sInce dem restart dis fight, communities don dey safer and more pikin fit waka run and play without fear. Message of hope be sey Polio no get cure, but we fit preserve am completely With your support, we fit make history and make polio disappear forever Slogan be sey polio no dey again Make we immunize all our pikin Protect your pikin, protect our future. Immunize today

Dental check up na wen you go see dentist wey go check your teeth and mouth to make sure sey everytin dey healthy, no be only wen teeth dey pain pesin e good make pesin go regularly to avoid wahala for mouth. Why dental check up regularly good for body, e good for body becos wen you go see dentist speady dem go fit see any small problem for your teeth early before e go turn big wahala like tooth decay or hole for teeth, dentist go help you clean all dose stubborn dirty wey brushing no fit reach like plag and tartar wey fit cause gum disease, if you dey go regular gum check up e go help your mouth fresh becos e go help remove all di dirt wey fit cause bad breath, dentist go fit check if your gum dey okay or if infection wan start so dem go treat am early, dentist if help check if sign of mouth cancer dey and if dem see am early e go easy to treat if you dey check your teeth regularly you go fit avoid spending plenty money later wen wahala don big. Clean teeth and healthy gum go make your smile fine kon boost your confidence, e good make pesin see dentist at least two times for one year or as your dentist recommend, no wait make teeth pain you before you go becos prevention better pass cure.

I wan talk about insecticide based vector control, na wen pesin use chemical wey fit kill insect wey dey spread disease, for example mosquito fit carry malaria, fly fit carry sickness like cholera so e dey use insecticide to stop am. How pesin fit use am, you fit sprey insecticide for house or outside to kill mosquito and fly. Sleep under mosquito net wey dem soak with insecticide so mosquito no go fit bit you, e get special insecticide wey you fit sprey for wall so wen mosquito land e go die, if mosquito dey breath for water you fit put small insecticide to kill di mosquito before e mature. Why e good, e good becos e fit stop malaria and oda disease wey insect dey spread, e go reduce mosquito and fly for area, e go make community dey healthy, make sure sey you use di chemical well so e no go affect human health oh, no over use am becos e fit make insect strong against di chemical. Di insecticide based vector control na powerful way to fight disease if pesin use am well well.

First aid na di quick help wey pesin give anoda pesin wey don wound or get acident before doctor reach, e dey help safe lives and stop di injury so dat e no go turn worst. Safe steps for first aid wen burn happen, if pesin burn do dis steps sharp sharp, comot di pesin from danger if fire still dey hot object dey move di pesin comot so e no go burn am di more, put di burn area under cool running water for like ten to twenty minutes calm di heat no use ice or ice water for di place e fit stop di skin more, if di pesin wear ring, wrist watch or tight cloth near di burn remove am small small before di place go swell use clean cloth or plastic wrap cover di burn to stop dirty from to enter di wound, if blister show no bust am e go heal by im sef if di pain too much you fit give paracetamol or ebuprophin, di burn serious, deep or affect hand, leg or private part rush di pesin go hospital sharp sharp. Remember cool am, cover am, call for help if e serious.

Hygiene na one small word like dat, but most of us wen wey hear dis word we go think about wetin we dey always do on a daily, like to baf, change, wear clean clothe, clean our rooms and so on. Hygiene na must for our everyday life oh, because e dey prevent disease and make us dey smell nice and dey presentable for our society. We dey always fail to recognise sey, no be only to baf, and wear cloth ne hygiene oh, we get sleep hygiene, v sleep hygiene na di way you take manage your environment and di habit to get better rest. E dey very important because good sleep go help your body and mind dey kamkpe. Wen you no dey sleep well, e fit cause wahala like stress, you go dey, you go dey bad mood, and you go even get health problems. sleep hygiene dey very very important because, proper sleep dey help reduce stress. Wen you sleep well, you go get plenty energy and focus, you go even get motivation to do work every day. Good sleep dey help di body reduce strong sickness and disease. How you take better sleep hygiene be sey, how you go take get better sleep hygiene be sey, you climb bed, sleep and wake up same time, everyday e go help your body natural clock. Before bed, do things wey go calm your body, read, hear soft music, no dey press phone or watch T.V wen e reach time to sleep, because di light fit disturb your sleep, make sure sey your room dey quiet, dark, e dey cool. Fro you to get better pillow and matrass sef dey very important too. Exercise fit help you sleep better, but try to stop exercise wen you dey close to bed time, try dey breathe or meditate make e help reduce stress level. good sleep hygiene na key to better health, get energy.

Sleep hygiene na how we take care of our sleep make e better and make e help us wake up fresh. E no be magic oh, na habit wey fit help brain and body rest well. If your sleep hygiene correct e mean sey, you dey sleep for di same time wey e reach to sleep everyday. Your room go quiet, e go dey cool, plus you no go use phone or watch TV wen you dey close to bed time. Poor sleep hygiene go make person sleep late, get noisy environment and environment also wen dey very disturbing. And sometimes dey take caffeine or alcohol wen go affect your sleep, if you dey do all dis things, e go hard for your brain to dey relax and to dey sleep well. To train your brain to dey sleep better, you go need follow some kind of important steps, to make sure sey your body and mind go ready to sleep wen di time for sleep come. Try sleep and wake up di same times everyday, even if na weekends e go help your body clock align well and your brain go now wen e reach time to sleep and rest well. Before you sleep, try to dey do things like to dey read, to dey meditate or to dey take, to dey baf water wey no even cold. Dis things go calm your mind and body, and go help your brain switch off from dat day, wen you don stress yourself. No dey look phone, no dey look computer or TV screen for at least thirty minutes before bed. Di light from dis things fit confuse your brain and stop from to know time to sleep. Keep your room quiet, cool and make sure sey e dey dark, you fit use blacker curtains or [2] if necessary to block out noise and some kind light, try dey do exercise during di day. Like dey walk, stretch, e fit help your body relax, and get better sleep for night. If you follow dis steps your brain go learn how to dey sleep well and you go dey refreshed and energised, if you wake up.

We don already sabi wetin be personal hygiene Dat one na personal cleanliness, na di way wey we dey take keep our body clean We wan talk about social hygiene and sanitation. Social hygiene na di way wey we maintain clean environment for everywhere we dey live and di place wey we dey work public places like school, office, hotel, restuarant, road side joint, cinema halls bathroom and even di street all suppose to dey clean Dem no suppose get flies, dirty or bad smell E no dey only for government or pipo wey dey in charge oh Every person get right to make sure sey our environment dey clean E mean sey we gat collect and troway dirty for proper way and make sure sey all di dirty get cover lid so dat flies no go spread germs. Public dustbin no suppose dey open Dem gat cover am welll well so dat disease no go reach us and bad smell no go spread reach di air E good make we dey pour bleach powder or lime for dirty place to kill germs Local government body too gat provide clean and safe water for pipo make dem drink and dem need to make sure sey toilet waste dem dey troway am well well so dat things no go dey contaminated. If all of us join hand walk together, we go fit keep our environment clean make healthy and safe for everybody. Social hygiene na everybody business oh so no leave am for ther pipo make dem do alone. Make we stay clean and dey healthy, becos cleanliness na true way to good health

E get techniques wey fit manage stress for frontline workers dem, and na ways wey go help people wen dey work for frontline like dem health workers, police and emergency people manage stress wey their work fit cause. How we fit manage dis stress? Try dey sleep well, even if na small time, body need rest to work well. If e possible, take am small sleep for afternoon wen you get dat chance. Wen stress too much, try dey breathe deep, hold am small, den breathe komot small small. E go help calm down your mind. No stress for, no keep stress for body, find person wey you trust talk your mind give. E fit be your work mate, family or your counsellor. Even small walk or small stretch, small waka like dat wey fit make your body calm down. E go make body release better feeling, hormone wey fit reduce stress, dey chop balance food wey go give you strength and energy, no dey depend on, small small, all dis snack dem. Or too much caffeine, food wey get am. If work plenty, try take small break, rest your head, even if na five minute break, e fit help your body calm down. Plan your day well, no pack too much work for body oh, you fit you fit use list make you no forget important things, dey connect with family and friends, e go help your mind rest. Emotional support sef fit reduce stress, no focus on things wey you fit control for work no stress your sef for wetin pass your power. Try things like dey meditate, dey pray or small quiet moment to calm your body. Remember if stress too much e fit affect your health, take care of yourself well, so dat you go fit take care of oda better things.

We get five ways how you fit make your mind and body feel better. number one, try dey relate with pipu connect yoursef with pipu, dey check on your family and friends gist with pipu wey dey make you happy join group of community wey go make you fill among make e make you full better try dey do small exercise like dey wake, dance dey stretch your body, e no mean sey you go do heavy Jim work oh just dey move body e go help your body and your mind as well, dey calm down observe wetin dey happen for your life appreciate small small tin like breeze, music or how rain dey fall e go help you feel better and e go reduce stress. Try learn new skill like cook, sew or how you go sabi play music e fit be small small tins like to read book or to lis ten to news e go help your brain stay sharp and make you feel good, show kindness even If na small you fit be to help pesin carry load or to check on pesin wey need help wen you help pesin e fit make your feel better inside if you dey follow dis five ways steady e go help your mind balance well e go reduce stress and e go make you feel better and happy for life.

Hamstring na di muscle wey dey back of your lap, e get three muscles for there wey dey join together. bypfes sumores e di outside part of di back lap. Semi ten dinosus e dey middle part o di back lap, semimembanosus, e dey inside part of di back lap. Dis Hamstring muscles na wetin help you bend your knee, and stretch your leg go back, wen you waka, run or wen you jump. Hamstring flexibility na how your Hamstring fit stretch well without pain, or wahala. If e too tight e fit cause waist pain, knee wahala, make body still hot, e fit still lead to tear wen you dey run or jump too much. E good make Hamstring dey flexible because if di muscle too tight, e easy to tear. E go make you bend, waka, e go make you run well. E go help di back and waist stand well. You fit train your Hamstring to flex well. You fit sit down, stretch your leg for front, try dey touch your toe. Hold am like twenty to thirty seconds. E good after exercise make di muscle go down. No let swing am small small oh, e help warm di muscle before serious work out. Stretch Hamstring hold am, press leg against something for seconds den release am, e good for people wey wan improve flexibility fast, use formula, press di back for your lap. E help relax di muscle and make blood flow well. Do exercise like dey carry weight wen you dey bend your waist small. Lie down, rest waist up, bend knew against resistance, e go make di Hamstring strong and dey flexible. Di tips wen go make dis Hamstring dey flexible, try dey stretch di muscle steady, no force di stretch make e no tear, warm up before any heavy wake or [urn] walk out Balance Hamstring training with di front lap muscle, quot and nyash muscle. Hamstring flexibility dey important to help your body move well, aid pain and stop injury. Dey stretch, train di muscle well and balance am with rest so your body go stretch and e go flex well.

Cholera story, cholera na one dangerous sickness wey fit make person dey vomit and shit water water. Na one germ wen dem dey call vibrio cholerae dey cause am. Dis germ fit enter person body if you drink dirty water, or chop food wen dirty don touch. cholera don tey for dis world. di first big outbreak wey people sabi well, happen for one place wey dem call India from there di sickness waka spread go different countries, e don cause plenty death, especially for where people no get clean water or better toilet. cholera fit take catch person, if person drink dirty water wey germs don enter, if person chop food wey dem prepare with dirty hand, if place no get toilet or people dey shit anyhow for bush or gutter, if person wey get cholera nor wash hand well after e use toilet. How cholera dey take show for body na shit wey go be like rice water, vomit wey plenty, body go weak well well, mouth go dey dry, body go dey lack water, muscle go dey cramp. If e serious person fit faint or die, you fit prevent dis cholera by to dey drink clean water, if you no sure of di water, boil di water or use treatment before you drink am. Wash hands well with soap and clean water, especially after you use toilet, or after you chop. Make sure sey food don well before you chop am, use clean toilet, no dey shit for bush or near water, keep your environment clean, no let dirty full your area. If person get cholera, e need treatment sharp sharp, treatment like ORS na salt and sugar water wey go help retain di water wey komot for body, if e serious person fit need drip to add water back for body. Doctor fit give medicine wey go help kill di germs for body, cholera fit kill if person no treat am quick because e dey make body loose water fast, but if dem treat am quick with ORS and clean water, person fit recover well. cholera na sickness but e get prevention, make we dey keep our body and environment clean, drink clean water, chop food wey dem prepare well, and use clean toilet so di sickness no go spread, cleanliness na di key.

The new corona virus small well well, but e sabi spread fast from person to person from town to town and even country to country. Until e waka reach everywhere for the world anybody fit catch the virus, spread am give another person and even fall sick. If person wey don get corona virus breathe, talk cough, or you sneeze, the small small droplets wey full with millions of the virus go enter the air. If another person stand near, or breath the same air, the virus fit enter e body. E get one time wey corona virus just start for the world, my mama na person wey like waka go market steady, sake of sey, she dey sell foodstuff for our area. One day, she waka go market, but she no too remember the health advice wey dem talk. She no wear face mask, and the market crowd no gree allow space sef. As she dey buy something,, she talk near one woman wey dey cough small small. The cough no loud but the woman no wear face mask too. My mama no sabi sey the woman fit don carry the virus. The small droplets wey full with the virus enter the air as the woman dey talk and e dey cough. Mama stand for the same place for some minutes, before she waka go house. Two days latter, mama body con begin dey hot well well. She start to cough serious serious and she con dey breathe hard. At first we think sey na ordinary fever, but the cough con dey worse. Na so we rush go hospital, dem check am con confirm sey na corona virus. The doctor explain sey, the virus fit spread when person no wear mask if people no give space, e go fit spread. touch To touch face anyhow, e fit make the virus enter body. Since that day we, no dey joke with any health advice wey dem give us again oh. We dey wear face mask every time we comot. We dey give o space make virus no spread, we dey wash our hand well well with soap and water and to use sanitizer if water no dey. We not dey touch our face anyhow oh. we thank God sey, mama recover after some time, Na serious warning sey health na everybody work oh.

Ebola tori. E get one time when Ebola virus show face for di world, na bat carry di germs come. Di germs small well well, you no fit see am with your eye, but e dey dangerous pass anything. One day, my grand papa buy bush meat for market, as e wan clean di bush meat, small blood from di bush meat touch im hand, e no sabi say di germs don enter im hand, as e use the same hand to rub e eye, na so Ebola germ enter im body, after some days, my papa body begin show signs, e start to get fever, weakness, e con dey get headache, e vomit, e con dey shit and im shit run like water and e get body pain, e eye red, blood con dey comot from in mouth, before we think sey na malaria, but di sickness con dey worst, di fever no gree reduce, e body week pass anyother thing. I rush go call nurse, di time we reach, my papa don die, my heart break, I no sabi wetin to do. Di nurse con explain sey, Ebola na deadly disease wey fit come from bush meat like bat, monkey or other animals wey carry di virus, person fit catch am if dem touch blood, vomit, shit or anyother fluid wey fit come from person wey don get ebola. Ebola fit also spread from person wey get di virus to another wey dey near am. How we fit tek protect awa selves, no chop bush meat unless you sure sey e safe, no touch any sick person body like blood, vomit, shit or sweat, wash am well well with soap and water all di time, if you sick no go any other pipo, stay inside call health worker to con help you, if you see dead body from Ebola no touch am at all call health authorities mek dem come. Ebola no dey joke o, but if you follow all di health rules and con dey careful you fit stop di virus from to spread. Health na everybody work so we gatz work together, so we go protect awa self and other pipo wey con dey around us

Balance diet na di kind food wey get all di nutrient wey body need to dey strong, get energy and to dey healthy, e mean say we go chop food from all di food group wey go give body correct vetamins, minels, protein, fat and oyel. Which one wey body need na carbohydrate e dey give body energy, food wey get carbohydrate na rice, yam, cassava, plantain, garri, corn, fufu. Protein dey help body repair tissue and to grow well, food wey get protein na beans, egg, fish, meat, milk, groundnut. Fat and oil dey give extra energy and e dey mek body warm, food wey get fat and oyel na red oyel, butter, coconut, avocado. Vitemins dey help body to fight sickness, all di yama yama sickness for awa body, food wey get vitamels na orange, mango, ugu, carrot, paw paw, okro. Minerals minerals here dey mek bone and teeth mek e dey strong, food wey get dis minerals na spinach, ewedu, fish, egg, pumpkin seed. Water, e dey help body mek e dey hydrated and e dey help food e dey help food mek e digest fast, so we gats drink water everyday, and mek sure say di water wey we dey drink dey very clean. Fibre dey help body digest food well well too, food wey get fibre na vegetable, beans, corn, okro. We fit chop balance diet, if we chop food wey e dey mix well, we no go chop food one food alone o, we go reduce too much salt, sugar, oyel, we go chop fresh fruits and vegetables steady dey drink plenty clean water everyday. Balance diet go mek body strong, dey healthy, get plenty energy. Health na better wealth

How you fit do make your hamstring loose quick quickly, hamstring na di muscle wey dey back of your leg for tale area. If e tight e fit cause leg pain, waist pain and e fit make you no fit bend again or waka well. To make di hamstring soft and to free quick you fit try dis simple steps. Stand well, bend go front small small try touch your toe and no bend di knee wen you dey touch your toe oh hold am for like twenty seconds, sit down for ground stretch one leg go front try touch di toe of di leg wey you dey stretch, lie down raise one leg go up, hold di back of your knee, pull am small small use your hand press di back of di leg small small or you for use formula if you get am e go help blood flow well well for di muscle. Try dey wake small, one small small or bend down e go help keep di muscle active so e no go stiff again, try put towel wey warm for di back of di leg and to loose well. Try repeat dis steps everyday so di hamstring go feel well and no go tight again, if di pain too much abeg make you try go see your doctor becos health na everybody work.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

antibiotics, na very strong medicine wey dey fight germs wey dem call bacteria. e dey help kill the bacteria, or stop dem from to grow for inside body. pipu dey use antibiotics, to treat infection wey bacteria cause, like skin infection, or throat infection. antibiotics dey work for two ways, the one wey dey kill the bacteria go attack the bacteria direct, go break the bacteria wall, or block wetin the bacteria go need to survive the bacteria go con kpai. example of dis one na penicillin, and na dis one wey oyibo call bactericidal the one wey go stop the bacteria from to grow, go block the bacteria from to multiply, so dat the bacteria no go fit spread, e go give your body chance to fight the infection example of dis one na: tetracycline and na dis one oyibo call, bactericytil na one scottish scientist wey den dey call alexander fleming, discover the first antibiotics for nineteen twenty eight, e discover one antibiotic wey dem call penicillin by accident. when e see say one mold wey grow for in lab, kill one bacteria wey in dey study, dat discovery change medicine because e help save many lives. important tins for you to sabi about dis antibiotics, no use am for virus oh, antibiotics no fit cure bac, infection wey virus cause like flu or cold. finish the dose if doctor give you antibiotics, mek sure say you finish am no stop halfway even if you don feel better, no abuse dis antibiotics oh, if person use antibiotics anyhow e fit cause anti-bacti resistan, wey go mek the medicine no work again for future. antibiotics see eh na very powerful medicine, but e go mek person use am the right way so e go fit works

Migraine na serious head pain wey fit make person weak well well. No be ordinary headache o, e get wetin dey happen for inside inside di brain wey cause di wahala. One chemical wey Oyibo call CGRP, na im be di main suspect. When migraine dey start, CGRP go increase for brain. The CGRP go make di blood vessel for brain make e swell and expand. As di blood vessel dey expand, e go press the neck for head. Na dis pressure dey cause serious pounding pain wey person dey feel for head. Wetin migraine fit make you feel, e fit give you serious head pain wey fit last for hours or even for days. Eye go dey pain you and light go dey pepper you for eye if e near your eye. Noise go dey disturb your body well well. Your body go weak like say fever wan catch you. Belle fit turn you and you fit even vomit. Wetin fit cause migraine? The tin wey fit cause migraine na stress wey too much. When you no sleep well, when you dey chop some kind food like chocolate, alcohol or coffee. When you dey for under bright light or where plenty noise dey. When you get hormone wahala, especially for women. How you fit take calm the pain? You fit calm the migraine pain when you rest for quiet place wey dey dark. When you drink plenty water, make body no dry. When you use cold water for head because cold water for head fit help. And if the pain no gree go, see doctor wey fit give medicine wey go block di CGRP chemical.

Wetin be IUD. IUD na wetin oyibo dey call intrauterine device. IUD na one family planning method wen woman fit use tek stop belle e dey small, e dey soft and di device get shape wey dey like T wey you go put inside womb. Di work of di IUD na to block sperm for to reach di egg so dat belle no go happen. How IUD dey tek work? IUD go stop sperm for to reach di egg if sperm no meet egg belle no go happen. Some IUD dey release small hormone wen go make di womb no ready to hold belle or e go stop di egg for premature. Copper IUD get copper wire wey fit kill sperm before e fit work. We get types of IUD. We get copper IUD dat one get copper wen dey kill sperm and e fit last unto ten years. we get hormonal IUD, e dey release small hormone wen stop belle, e fit make period light or e fit stop period kpata kpata, e fit even last three to seven years. Why IUD good? E good becos e strong well well, e fit stop belle unto ninety nine percent, e dey last long for unto five to ten years, e easy you no go even need to remember pill everyday o, you fit remove am anytime if you change your mind. Di small wahala IUD fit cause na, e fit pain you small wen dey put am, small blood fit show for pant, copper IUD fit make di blood heavy, infection e no go stop infection o, e no go stop STID like HIV. If you wan use IUD meet better nurse or doctor. Health na everybody work.

Family planning na di way pesin fit control how many pikin dey wan born and wen dey go born di pikin, e dey help both man and woman decide di best time to get belle, space di pikin dem or even stop di belle patapata if dem no want di pikin. Family planning good becos e dey help space pikin, e go give woman body chance make e rest before di next belle, e fit reduce health risks for woman body e dey fit space di belle well, e dey help plan money oh if pikin no too plenty e go easy manage money for house, e dey give peace of mind pesin no go dey fear belle wey dey no plan. E get ways to dis family planning, e get di one wey you dey count your safe days, di one wey you go use withdrawal method but dis one no dey too sure oh, e dey di one wey you go use condom to stop sperm from to enter di womb, e get di one wey be sey woman go take pill everyday e get di one wey be sey na injection and e dey last two to three months and e get anoda one wey be IUD na small titchy device wey dem dey put for womb e fit last five to ten years. side effects of dis family planning na some pipu fit get headache, small blood or body reaction depending on di method wey dem use, e good make doctor, nurse help you choose di way, di one wey go fit your body oh, remember family planning fit help protect your health, balance your womb and manage your life well make sure you talk with nurse or health worker for better advice. Health na everybody work oh, na how you maintain yoursef naim your body go hold am.

migraine na wan strong type of headache wey go fit make pesin feel serious pain for wan side of de two two side head,i nor be ordinary headache o becos i dey come with di other wahala like how i dey pain or body nor fit look light noise dey disturb well well body go dey turn you ,you fit vomit except few people feel tired migraine fit happen wen di brain blood vessel and CGRP chemical dey misbehave di CGRP dey increase for brain e go make di blood vessel open wide and e dey cause pain, swollen and to to wahala for head sometin wey fit trigger migraine na stress wey too much, lack of sleep dirty noise or light wey bright some kind food like caffene, alcohol chocolate and hormone change for women especially when dey wan see their period e fit treat migraine if you use paracetamol you go firm but, you no go too abuse am if you rest for dark quiet place you go fit rest wey noise and light nor go disturb drink plenty water, make e nor be sey na dehydration cause am wataps na won kind medicine wey dey inject for head and neck go help stop migraine pain,e dey work by to block of CGRP chemical wey dey cause pain,e dey relax de muscle for head,e dey reduce how migraie dey happen wataps dey work well for pipo wey get headache wey dey show more than fifteen days every month if de miraie too serious make sure say you see doctor wey go help you manage am well health na beta runs

Prenatal care wey people still dey call an ten atal care na di better care wey pregnant woman dey get from nurse, midwife or doctor during her belle period. E dey help keep both di mama and pikin make dem dey healthy until di time wey she go born. Prenatal care dey important because e dey help doctor know if di woman get any health issue like high blood pressure, diabetes or infection wey fit affect di belle. Doctor or midwife go check if di pikin dey grow well inside di womb. If any wahala wan start, dem go notice early and treat am before e serious. Dem go teach di mama how to chop better food, rest well and di tins wey she go avoid for di sake of di belle. Wetin dey happen for dis prenatal care visit na dem dey check weight and blood pressure, dey do blood and urine test to check sugar, infection. Dem dey measure belle size to know if di pikin still dey grow. Dem dey lis ten to pikin heartbeat. Dem dey give injection and drug like tetanus and folic acid wey go help di pikin develop well. Mama gats go prenatal care first six months every month, seventh and eighth month na every two weeks, then last month every week till she born. Di benefit of dis prenatal care na: e dey reduce risk of miscarriage, e dey prevent complication, e dey help mama prepare for labour. Health na everybody work. Make every pregnant woman go clinic early for for prenatal care to born pikin wey strong.

Public health na di one wey pipo dey do to mek sure sey everybody for di community dey healthy. E no be only to treat sickness e join to help dem stop sickness before e start and mek sure sey everybody fit live better life wey go mek dem no fall sick. Public health get many ways wey dey tek care of pipo body, dem dey teach pipo how to chop better food, do exercise, sleep well and stop things wey fit spoil body like too much alcohol, to smoke or dirty environment. Public health dey mek sure say pikin dem dey strong, dem dey check deir health, give dem vaccine wen go stop sickness like polio, measles and tatanius. Public health pipo dey study sicknesses, sabi wetin dey cause am, how e dey spread and wetin fit stop di sickness from affecting plenty pipo. If sickness like ebola or Lassa fever burst for area, public health pipo go rush enter di matter to stop di sickness mek e no spread, dem dey teach pipo di important for clean house, clean water and better toilet to stop disease wey dey Waka for dirty place. Public health dey important becos dem dey stop sickness before e start,e better mek person no sick at all Dan to dey find cure. We dey protect everybody body, if everybody dey healthy e go reduce how sickness go spread. E dey save money, if we prevent sickness we no go spend plenty money for hospital. E dey mek life better. Healthy pipo fit work well, go school well and enjoy life. Public health na everybody work o, mek we join hand together keep our community clean, dey chop well and protect ourselves from di sickness. Health na better wealth.

Wetin be di difference between epidemic and pandemic? epidemic na wen sickness waka enter one place or country and e dey in affect plenty people for di same area. Di sickness go dey spread fast, but e never waka pass di place wen e take start. Example is cholera show for one city or state, in begin make plenty people sick for di same time, e be epidemic because e never spread go far places. Wetin dey cause dis epidemic? Na dirty environment. If water or food dirty, e fit spread disease. If people no take vaccine, sickness fit spread quick, if people no dey wash hand or keep clean, germs go spread. Pandemic na wen sickness waka pass one country, enter many countries or continent and e dey affect people for di different parts of di world at di same time. Pandemic and di bigger version of epidemic, for example if corona virus wey start for china for twenty nineteen come spread all over di world, na pandemic. E be because e no stop for one place. Wetin dey cause pandemic? Na if di disease move, fit move quick from person to person if people dey travel, so e easy for germs to waka follow dem go different countries. If dem nor stop di sickness quick, e fit spread reach far places. Di main difference be be sey, epidemic sickness dey stay one place, e dey affect different people for di same area example, Lassa fever out break for one state. Pandemic sickness spread pass many countries. E dey affect people for different part of di world. Example, covid nineteen wey affect di whole world. Wetin fit we fit do to stop epidemic and pandemic, wash hand well, take vaccine, use face mask, stay clean and keep your environment clean, follow wetin health people talk. epidemic and pandemic na serious matter, but if we join hand together, we fit stop di spread.

Wetin be vector borne disease? Vector borne disease na sickness wey small organisms like mosquito, sand fly and tick fit carry waka from one person to another. Dis small small organisms wey dem call vectors fit carry serious sickness wey fit mek person dey very sick or even die sef. The mosquito, sand fly or tick bite person wey get di sickness, di germs go enter di body of di vector later, if the same mosquito or tick bite another person e go transfer di sickness give di new person, just one bite fit give person dangerous disease. Example of vector borne diseases dem be malaria, mosquito wey dem call anopheles fit carry dis one. Dengue disease, mosquito wey dem call aedes fit spread dis one. Leishmaniasis, na sand fly dey cause dis disease o. lyme disease na tick dey spread dis one. Yellow fever na aedes mosquito dey carry am. Japanese encephalitis na mosquito fit spread dis viral disease too. Vector borne diseases dey kill nearly one million pipu every year. Some of di diseases fit cause high fever, body pain, weakness, brain damage, even cause death sef if de no treat am quick quick. We fit protect awa sef, if we sleep inside mosquito net, use mosquito repellant for body, if we keep environment clean mey mosquito no break for dirty water, if we cover body well, especially when we dey travel go area wey dey very risky, if we tek vaccine like yellow fever if necessary. Vector borne disease fit affect anybody but if we dey careful, we fit protect awa sef and stop di spread. Remember, health na everybody work.

Why we dey cough? Cough na di body natural ways to protect di throat and lungs E be like alarm wey di body use to remove anything wey no suppose dey for inside airpipe Wetin dey cause cough be sey, sickness like cough, catarrh tuberculosis fit make person cough becos di body dey try remove germs. If person breathe in dust, smoke chemical or strong smell, di body go cough to clear di air pipe Some pipo fit cough if dem near flower or even perfume wey dem body no like If di throat dry or weather cold, person fit start to dey cough Pipo fit get asthma fit cough becos dem airway too tight and e go hard to breathe well If acid for belle waka enter throat, e fit cause cough oh We get dry cough, dis one dey mostly come from cold, cartarrh or throat irritation We get wet cough dis one dey come with mucus and e fit happen wen infection like pneumonia dey body We get chronic cough. Dis one na if person dey cough for more than three weeks E fit be sign of serious sickness. Cough dey important becos e dey help push comot mucus, dust or germ from di airpipe E go stop germs from to reach di lungs. E go, if you cough and e no stop, e fit be sign of infection or serious problem wetin you fit do if you cough, drink warm water or tea to calm di throat. Use cough syrub if e necessary Avoid smoke and dust. See doctor if cough too strong or e last pass two weeks Cough na body way to protect itself, but if e too much e fit mean sey health problem dey Make we always take care of di body well well

Wetin be Corona Virus? Corona Virus na new virus wey start for twenty nineteen. E small well well but e fit spread quick from person to person. How e dey spread? E spread mostly when person wey get di virus cough or sneeze and di small small droplets go enter di air. If another person breathe di air or touch surface wey get di virus, e fit catch am too. The symptoms wey dis virus dey cause na fever, dry cough, you no go get ability to breathe well. Body go weak. And how person fit protect himself? We fit protect ourselves, if we go wash our hand with soap and water, give space, wear face mask, no touch face surface anyhow. We use hand sanitizer. Why e serious? E serious because di virus fit spread and e don cost plenty sickness and death worldwide. di virus fit spread very fast and e don cause plenty sickness and death worldwide. E fit affect old people and people wey get health issues pass. So which one be say vaccination and health guidelines like mask use and hand washing dey help reduce do spread. Health na everybody work so make we do, join our hand together to reduce dis spread of Corona Virus.

Wetin we suppose know about ebola virus. Ebola na one serious and deinjeros disease wey de ebola virus de cause. e fit make pesin sick well well and e fit lead to dead if dem no treat am quick. Ebola first show for nineteen seventy six for two places; Zara for Sudan and Boko for de Democratic Republic of Congo. De disease get de name from one river wey dem call ebola river near de place wey e first show. Ebola fit spread wen pesin touch blood, vomit, sweat, piss or shit of pesin wey don get de virus. Wen pesin touch dead body of persin wey die from dis ebola or touch animal wey carry de virus like bat or monkey. De early stage symptom of ebola, dis wan na from one to ten days.o Wen person just catch de virus for dis period, e fit show symptoms like; body go hot e go get headache, body and joint go de pain am, e go de tire for no reason, e go get sore troat e no go fit de chop. De later symptoms of dis ebola de one wey de occur afta ten days, if you no get treatment early de symptoms go worse. you go get, You go de vomit anyhow, you go de shit anyhow, wey go de lose, blood go de comot from nose, eyes, maut. Blood go de even comot from inside body, organ go fail, you go come die. Real prevent e?bo?la? if we avoid bush meat wey e no sure sey e safe, we wash hand well well wit soap and wata, we no touch pesin wey dey sick or dead body without protection or if we wear protective clothes; cloth wey go protect us, as health worker wey you be or pesin wey de work for hospital. Ebola na serious matter, if pesin suspect am, e need quick medical help.o Health na everybody work.o, so make we try protect ourself from ebola virus.

how to take apply and tie tournicare, wen you wan draw blood, or wen you wan start IV. tourniquet na important tool wey dey help to make veins comot. so, you fit see am use am, wen we wan comot blood. I wan drop steps to apply wey we wan tie dis tournicare. carry your tournicare, e fit be cloth or the one wey be like rubber band, carry handglove and other tins wey you go need, make sure sey the person dey very comfortable, the arm wey you wan use suppose stretch, as the palm dey face front put the tournicare for the upper part of the arm about three to four inches above the elbow. no put am too close to the elbow or the wrist oh, tight the tournicare small, but mek e no too tight like dat oh so e no go pain the person. if na clothes or rubber band tie am well, if na the other one wey dem call commercial, just tight the strap and lock am well well. if the vein show well, you fit draw blood, or put the IV needle, wen you finish to draw blood first release the tournicare sharp sharp, so blood go quick flow again. and try avoid danger oh, no leave the tournicare too tight for too long oh, make e no dey more dan one minutes, no tight am too tight e fit block blood kpata kpata, try wear glove so your hand go dey clean, and infection no go enter. wen you use the tournicare well, e go mek you draw blood wahala no go dey. always dey handle am small small, and try de dey careful sha oh.

Tourniquet na strong rope ,cloth, belt or material wey you go tie for person body if e get serious wound wey blood de rush commot anyhow E go help stop the blood make e no too waste before help go reach wetin you go need be cloth, belt, rope or shoe lace you go need stick or strong spoon for to twist the knot How you go take tie am You go check where the blood de rush plenty if blood de spray come out or e no de stop that means the wound serious well well if the wound dey hand or leg lift the limb small to help reduce blood flow carry the cloth or belt put two to three inches above the wound make e near the heart side tie the rope well well so blood go stop if you tie am correct blood suppose stop to rush if blood still de come out put stick inside the knot twist the stick to make the cloth make e tight well well. tie the stick make e hold the knot well blood suppose stop kpatakpata if e still de leak tie the Tournicare make e tight well well again important things you go need remember only use Tournicare if blood no stop when you press the wound o no loose am until doctor or nurse reach try white write the time wey you tie the Tournicare for the person body e go pain the person, but e fit save life health na everybody work o

how to take fix IV canola IV canola na small plastic tube wey them de put for person vein to give drip okponge medicine make e enter the body through the blood. Wetin you go need, you go need correct size of IV canola, you go need alcohol swap to clean the skin, you go need Tournicare wey be rubber rope, you go need plaster or tape to take hold the canola, you go need gloves, you go need sharp container to take throw needle if e finish. We get steps to take fix this canola, wash your hands well well with soap and water, wear clean hand gloves to avoid infection. Tie tournicare for the hand like two to four inches above the place wey you wan put the canola, make the vein show well well, use alcohol swap take clean the place wey you wan take put the canola, allow am dry small, remove the cap for the middle side of the canola, hold the canola with middle side, hold the hand steady, push the canola needle small small inside the vein with small angle like fifteen to thirty degree. Once you see blood enter the chamber e mean say the needle don enter the vein. slide the plastic tube make e enter the vein well well, remove the metal needle small small, press the vein small with finger make blood no leak, use plaster or tape take hold the canola for skin make e no shift, close the open end or connect the drip line if need dey. Important thing make you remember, no use the needle again or no use the canola again o, if vein burst or blood no show try another vein, throw the needle well well for sharp container. Remember say, health na everybody work o.

Step by step on how to do CPR CPR na wetin oyibo dey call cardio pulmonary resuscitation wey be way to press person chest and give mouth to mouth air if e faint, no dey breath or heart stop E fit save life if person no dey respond again oh. Wetin you go need your two hands, clean clothes if e dey available and di courage for you to dey act fast Di step to perform dis CPR na tap di person for shoulder shout you dey hear me if e no respond, check if e dey breath oh. If e no dey breath or e chest no dey move start CPR sharp sharp shout for help or make person around call ambulance or rush go hospital Put di person for flat ground, make sure sey e neck straight Put your two hands one on top di other for di middle of di chest, press di chest hard and fast press down like two inches deep. Do hundred to one hundred and twenty times per minute oh, like make e be like di rhythm of staying alive song pinch di person nose close blow air enter di person mouth two times make sure sey e chest rise as you blow, continue dey press chest and blow air back to back until di person wake or help show. Important things wey you go remember for dis CPR, no stop dis CPR till person start to breath or medical help reach oh If you no sabi give mouth to mouth, just press di chest non-stop Act very fast oh, becos every of di seconds like dis matter for dis CPR Remember sey health na every body work oh

How to give subcut injection. Subcut injection na di type wey you go put small needle under di skin to give medicine. E dey enter di fat layer under skin no be muscle. Wetin you go need for dis injection na a sharp container wey you go take throw way di needle, alcohol swaps with cotton wool, bandage, needle and syringe wey de don sterilize, di medicine wen you wan inject you go need am too. Stage to give dis subcut injection; arrange sharp container, alcohol swaps, cotton wool, bandage and needle for one clean place put sharp container for ground wey you go fit reach am easily but e no go make you cross leg or stretch body o. Check di correct place for body like di back side of dis upper arm, di thigh, front side of di thigh, belly, make you avoid di navel area for belle o. Use correct landmark you no go miss di spots. Use alcohol swap clean di place for circle motion, start from di center dey clean dey go outside, allow di skin dry small o, remove needle cover small small, draw the correct dose of the medicine for di syringe, use di hand wey you need hold needle pinch di small skin o, make sure say you raise small fat, insert di needle for fourty five degree or ninety degree make e depend on di fat level of di area o, push di needle enter under di skin small small, press the syringe so small make di medicine enter di body well, remove di needle small small, put di needle for sharp container immediately you finish to use am press di injection side with cotton wool small, if blood show use bandage take cover di place o. Di important things mek you go remember be say no use di needle again o, throw way all di item wey you don use, throw way dem well, if di person get reaction like redness or e come dey swell, call health workers. Remember say health na serious matter, so do am well.